Umukasi ne umwana wewe bali mukatale nga bali kuwambaga bali kuwamba michungwa nga bata mukavera, mukatale mwene mulimo mawondo, michungwa, miyembe, bitungulu ni biitu ibindi